Mota imire padivi pechitoro cheTVsales and home. Muzasi mune varikufamba vakapfeka mamask uye ngowani mumusoro. Mumwe anezvitema arikurudyi akapfeka bhachi regireyi uye mudhebhe mutema.

Chitima chirikufamba pamusoro penjanji yesimbi. Chine musoro mutema inezvitsvuku nezvegirinhi. Kumashure kwacho kune gomo guru rinemiti, uye tambo dzemagetsi dzirimudanga.

Muti mumwe chete uri mberi kwejuraho wakakura kudarika dzimwe. Muzasi mune dutu remarara akawanda anosanganisira mapepa nezvigubhu zvakashandiswa uye sora rakambooma. Mukati mejuraho mune chivakwa.

Shiri yakamhara pamuti une makwande ebhurawuni mumvuri wayo uri kuoneka neche kuruboshwe iyo ine rudzi rweyero nezvichena nezve bhuruu manhenga ayo akareba huso hwayo hahusi kuonekwa.

Mugwagwa une tara yegireyi. Parutivi pawo pane chigubhu chedoro chebhurawuni chine muvharo webhuru. Kurudyi kune muti muhombe une mutanda wakaoma uri kuoneka mumvuri pasi pane sora nejecha rebhurawuni. Museri mune miti yemijakaranda ine maruva epepuro nemipaini.

Zviwezwa zvitatu zvema wadhiropu zvakafanana uye zvakaenzana zvine ruvara rwerayiti bhurawuni nedhaki bhurawuni. Zvose zvine mibato yesiriva negoridhe mberi kwazvo kune magirazi akareba ari matete. Nechekumashure kune muti uri kubudikira une mashizha e girini.

Vanhu vechirume ava vane zera rakasiyana. Vamwe vadiki, vahombe nevepakati. Umwe wavo akarara pasi. Vakapfeka nguwo chena vazhinji vavo. Vakasumuka. Kumasure kune miti yakasvibira.

Bhinhi rakaiswa purasitiki richena pamusoro. Mukati mune marara anosanganisira mapepa machena neebhuruu. Iro itema rakagadzirwa ne neti. Pasi pane zvidhinha zvitsvuku uye imba ine chidziro chichena.

Vanhu vakawanda pamusika varikuita mabasa akasiyana siyana. Parutivi pekombi chena pana mai vakakotama vakasungira tauro rine mitsara mitsvuku nemichena neyeyero. Vakapfeka shangu chena mumakumbo. Kuruboshwe kune vamwe vakamira vane juzi rebhuruu vakabata nguwo dzakawanda muruoko.

Mukati memba yekutandarira mune masofa ane makusheni ekaki uye maketeni. Mudenga mune maraiti machena, muzasi memaraiti mune tafura yeburanga yebhurauni yakakomberedzwa nemacheya. Tafura yakatenderera

Mavhiri maviri emota aripane huswa. Rimwe rakapidigurwa rakatarisa mudenga rimwe rakawa pasi, matema ose. Mberi kwawo kunematombo egireyi nezvidhinha zvakapwanyika, uye jecha jena. Kuruboshwe kune mugwagwa uzere jecha.

Murume mumwe chete arimukati memba akasimudza ruoko pamusoro chivezwa chepranga, nechekunze kwehwindo kune dzimba irimu gurawall ine miti yakakura mhiri kwekumugwagwa ine mhahizha egreen.

Mukomana akabata "video camera" mumusoro akaisa ma "head phones".Akagerwa kapfeka tisheti svuku inezvichena mukati ane imwe refu itema. Rudzi rwe ekwipimenti yari kushandisa nderwe "ifx"

Chipuka chakamhara pashizha regirinhi rakareba. Chitema chine makumbo matete marefu akawanda. Miti yakazara nemashizha egirinhi. Isango, kune zuva.

Mota chena yakamira pamusoro pemugwagwa wetara. Ine gonhi rekuruboshwe rakavhurika. Kumashure kwayo kwakashama uye kugere vanhu vari mukati. Mberi kune mudhuri muhombe une chidziro chichena nezvebhuruu. Mataya maviri akamiswa.

Mapepa akazara pamusoro pehuswa hwakaoma hwebhurawuni. Mberi kune tsanga dzemumvura nepaipi imwechete yakakora uye muti wemupfuta une mashizha matete ari marefu.

Sitiritiraiti romumugwagwa rakasungirirwa nenongedzo yenzira. Mberi kwayo kune tambo dzamagetsi uye miti yakareba ine mashizha egirini. Munhu mumwe chete ari kufamba mutara. Parutivi pane jecha namatombo.

Rori regonyeti rine musoro muchena ne tirera yegireyi mavhiri mahombe matema ane marimu esirivha riri kufamba pamusoro pejecha kumashure kwaro kune tambo dzemagetsi dzakareba dziri mudenga dzitete uye miti iri kuonekera.

Papavhumendi yemumugwagwa pakawatidzwa zviri kutengeswa zvinosanganisira zvihwitsi nezvevana zvekudya, zvakaiswa pasaga. Kurudyi kune makadhibhokisi akasungirirwa kuitwa denderedzwa, akazendamiswa nechidziro chemba chine zvidhinha zvitema.

Mumugwaga murikufamba mota nhatu, parutivi pane miti uye pasi payo parikuoneka mimvuri nejecha nesora rakaoma rakasangana nemashanga. Kuruboshwe kune chigubhu uye mberi kwemugwagwa kune mijakaranda ne maruva e pepo.

Vatambi vemutambo weragibhi varimunhandare ine huswa hwegirini hwakachekererwa, vakasimudza mawoko avo vakaita denderedzwa itimu yeZimbabwe, paruwoko pane furegi yeZimbabwe vakapfeka masokisi egirini mumwe akagerwa musoro aine tindi.

Mundiro ichena ino pwanyika mune sadza rakaumbwa jena rakawanda, parutivi paro pane nyama yakakangwa yakatsvukira uye ine ruvara rweBrown.

Mudzimai arikufamba papavhumendi mudhorobha yakagadzirwa nesemende. Mberi kwake kune masitiriti rayiti marefu ari matete uye miti ine mashizha egirinhi iri pakati pemidhuri yemudhorobha. Kuruboshwe kune murume akapfeka zvitema arikufamba zvakare nevamwe vanhu varikufamba mumugwagwa imomo.

Murume akagara parobhoti achitengesa. Muruoko akabata mari. Akapfeka rifurekita yeraimu girinhi yakanyorwa pamberi payo nezvichena uye dendenedzwa rebhuruu. Pamberi pake pane mamasiki ari mupaketi.

Dzimba dziri mujinga megomo rine miti yakawanda ine mashizha egirini. Gomo rakareba, dzimba idzi dzine matenga ema masabhesitosi egireyi uye mafafitera. Chidziro chadzo ndedze kirimu, mberi kune fenzi uye muti muhombe wakaoma.

Sora rakakura regirini parutivi pane jecha uye matombo egireyi akaenzana, kandiro kebhuruu kasina kukura kari pamusoro pehuswa hwegirini uye kune zuva.

Rori rine musoro muhombe weoreji. Hatina tirera kumashure. Rakamira padivi kwedzimwe mota dzinosakanisira makombi machena. Mberi kune kamba kadiki kaka akwa nechidziro chezvidhina. Kumashure kune miti yakareba

Mudhuri wakakura muchena uye une mafafitera akawanda. Pamusoro pane denga. Mberi kwavo kune sitiriti raiti rimwe chete rirefu refu uye riri tete. Parutivi pane maruva epingi ane mashizha uye mugwagwa wegireyi pamberi.

Mbaura dzakamiswa pamusoro pedanda rakatemwa, ndedzebhuruu, sirivha nebhurauni. Dzinemaburi-maburi, pasi padzo panemukana unodonha nawo marasha, dzakaturikidzana.

Pane michero inoratidza kuti haisati yanyatsoibva. Padivi pacho pane imwe yerudzi rwemapapaya. Zvakagadzikwa mubhokisi rine ruvara rwebhurawuni. Zviri kuenda kumusika kunotengeswa.

Murume mumwe chete akamira pamusoro pechidziro cheimba iri kuvakwa isati yapera chezvidhinha. Akapfeka nguwo dzitema kumusoro nokuzasi. Mberi kwake kune imba ine gonhi repingi nedega regireyi.

Matishu akakadzikwa patafura tema ine wudhu fenicha yebhurauni uye pane peni yerudzi rwe evhashapu ine muromo webhurauni negoridhe iyo iri yegireyi. Akamboratidzwa kushandiswa. Parutivi pane akapfeka zveorenji.

Murume ari kufamba akapfeka tirauza ritema uye shati tema. Parutivi pake pane akagara ari kutengesa mukura bhokisi yekeyiraiti ine zvinwiwa zvinosanganisira mahewu nezvimwe zvakasiyana. Mberi amai vari kufamba vakabata mwanakomana wawo mudiki muruoko.

Mota yakamira pakati pemugwagwa ichena ine nhamba bhuredhi yeyero. Kune varikumashure kwayo varikuyambuka mugwagwa vakapfeka mask tema uye vakabereka bheke kumashure kune street light nemidhure yakareba unemafafitera.

Mudzimai ari kutengesa bheke ritsvuku raakasumudza riri muruoko rwake rwerubushwe. Mumusoro make mune wivhi yakareba itema. Akapfeka hembe ine maoko marefu ine ruvara rwembada. Kumashure kwake kune tafura nesvumbunuro imwe chete yesirivha. Mberi kwakawarirwa mamwe mabhegi.

Miti yemichero yakasiyana siyana yakaiswa mugaba ine minzwa magaba aya ndeepurasitiki mune manyowa zvinoratidza kuti miti iri kukura zvakanaka pasi pane matombo ebhurawuni padivi pane simende yegireyi.

Mwanasikana akamira akasimudza ruoko rwake rwerudyi. Akabata furegi yenyika yeZimbabwe ine ruvara rutema nezvitsvuku nezve yero nezvegirini. Musoro make mune vhudzi rakakura uye ndazi pahuma pake. Ari kusekerera.

Mubhokisi mune kudya kwakatsvukira kunozipa. Rineruvara rwegirinhi nezvitsvuku mukati muri megireyi. Pamusoro pane pitsa yakabikwa ine nyama dzakasiyana pamusoro.

Vanhu vakafuratira vari kufamba mumugwagwa vaviri vakabereka masechero, vamwe madzimai umwe chete murume kuruboshwe kwavo kune mota iri kuuya yebhuruu idiki, kumberi kune dzimwe dzakawanda munoratidza kuti mudhorobha mune miti ine mashizha egirini nemugwagwa une tara.

Vanhu varikufamba mumugwagwa mudhorobha. Amai vari kumashure nevari mberi vakabereka vana, umwe mwana ane nguwani tsvuku, ari kumashure ane ichena. Mai vakatakura bheke diki remwana, shangu dzavo ndedze bhurauni

Mubindu remunda makarimwa muriwo wakawanda une ruvara rwegirini rwakasvibira. Pakati pane mukana wekufambira munhu achidiridza. Zvakadyarwa kuiita maroo.

Imba yakavakwa ine chidziro chekirimu uye setiraiti pamberi payo rine denderedzwa yakaturikwa denga remasibhesito uye kune tambo dzemagetsi pamusoro payo uye pane tambo mberi kwayo kune mashizha egirirni emuti wemumango.

Musikana akapfeka nguwo yakasiya guvhu rake panze richioneka. Akarukwa madhiredzi akasungwa. Ari munhandare ine huswa hwegirini. Maoko ake akabata zvepingi nezve takwesi.

Mukati mefenzi mune miti yakawanda mimwe mitete mimwe mikobvu yemigamu ine mashizha egirinhi madiki. Mumwe muti wakatemwa une chidanda chihombe. Museri mefenzi mune jecha nemashizha akaoma pasi.

Mumugwagwa muzere mota dzendudzi dzakasiyana. Dzimwe dzichena dzimwe ndedzebhureki. Mberi kune mudhuri une chidziro chakakura chine mafafitera mahombe uye denga ritema. Padivi pane adhivheti yePuma uye marobhoti.

Mota dzakamira padivi pepevhimendi yesimende dziri mutara. Kumashure kwadzo kune chitoro chePick n Pay nemidhuri yemudhorobha yakareba ine mafafitera akawanda. Robhoti nderegirini uye muzasi mune muti.

Mai varikuchera mvura. Pamberi pavo panemabuckets ebhuruu rimwe vakavata kuruoko rwerudyi. Mberi kwavo kune miti yakawanda uye pasi pane jecha

Dzimba dzerudzi rwemabhoisikai. Dzakavakirwa mukati mefenzi yesirivha ine gedhi rakakura rine zvinobaya pamusoro. Mota yakamira pamberi peimba imwe chete uye pane zvakayanikwa pawaya. Pasi pane marara.

Dzimba dziri kuvakwa hadzisati dzave nema tanker. Iri kuruboshwe ine chidziro chakaiswa semende che gireyi. Nepakashama panoiswa mafafitera. Irikurudyi ine zvidhina zvitsvuku uye haisati yaturikwa zvekare mberi kune miti inosanganisira ye mimengo neinwe yakaoma. Pasi pane sora rakatsva ritema uye jecha riri mumugwagwa.

Makomo akakura ane matombo muzasi megomo mune imba imwe chete ichena ine gonhi diki nefafitera diki zvakakomberedzwa nemiti ine mashizha egirini mberi kune jecha

Maruva ane ruvara rwe liriaki akanaka, ari matatu mahombe, ane mashizha parutivi pawo mapfupi aneruvara rweghirini, pasi pazere miti yakasangana nemashizha akaoma uye pane jecha rwe bhurauni.

Ruva rine mashizha akakura akafara. Mberi kwavo kune ruva rwepingi neyero. Kurudyi pane uswa hwakaoma hune ruvara rwebhurauni.

Vanhu varikufamba mudhuze nemuchidziro che zvidhinha zvitsvuku, chine waya pamusoro mberi kune miti yemijakaranda ye peporo neimwe ine mashizha e girini. Mudzimai ari kumashure akatakura bheke paruoko rwake rwekuruboshwe uye ane tisheti ye bhuruu musoro wake wakasungwa bvudzi rake irefu.

Shiri ine manhenga matema. Pasi payo pane ebhurauni. Makumbo matete aine nzara refu. Akatsika pabazi reshanga rine mashizha marefu egirini. Muromo wayo wakashama. Uso hwayo hune zvitsvuku nezvitema, maziso madiki.

Pasi muvhu mune sora rakasiyana. Rimwe rine mashizha marefu ari matete, mamwe akaoma ari amwe ari egirini. Parutivi pane bhotoro rine bhepa richena uye rakanyorwa nemavara matema nesimendi.

Maruva akadyarwa mugaba rakachekwa raive rechinwiwa. Maruva ane ruvara ruchena negirini uye parutivi pawo pane mamwe akasiyana. Chidziro chemba ndechebhuruu uye chinooneka bhurauni muzasi macho nezvidhina.

Murume ari kusunda ngoro ine bheke re"blue" nemavara matsvuku neyero. Mberi kwake kune mumwe ari kuuya. Necheparutivi pane masumburera ane ruvara rwakasiyana akafukidzira vanhu vagere pamisika. Mota itema iri kurudyi yakamira.

Mota dziri kufamba pamusoro petara yegireyi. Mugwagwa uri padivi pejurawo uye miti iri mukati yemijakaranda ine maruva epeporo iri kuridyi inoratidza kuoma uye yakakora pasi pane huswa hwebhurawuni.

Imba ine denga rina mataira matsvuku uye chimini yekuburitsa hutsi pamusoro. Denderedzwa re(satellite dish) riripo zvekare. Muzasi mune miti uye sora rakachekererwa regirini.

Vanhu varikufamba mumugwagwa, mumwe arikumashure akabereka bhegi ritema. Uye ari mberi ane hembe tsvuku neshangu chena. Parituvi pavo pene dhishi rebhuruu. Vanhu varikutengesa zvakasiyana pamusika, zvinosanganisira michero inoti muavho

Shangu mbiri dzitema. Imwe yakamira yakarara nedivi. Pasi padzo pachena uye nemukati. Pari kuoneka tambo dzekusungisa pamusoro. Ndedzechirume dzakavhurika pamusoro. Dzakagara pasimende pane girini.

Amai vagere pamusika mberi kwavo kune saga rakazara zvavari kutengesa uye bhaketi doko pamusoro kurudyi kune murume akamira akapfeka weki sutu yegirini ine rifurekita mumakumbo.

Dzimba dzakavakwa murokesheni. Hadzisati dzapera kumberi kwadzo. Pane mafafitera nemahwindo siri matsvuku. Dzine matenga uye dzakapurasitwa nesimende yegireyi. Mudenga hamuna makore ndeme bhuruwu. Pasi pane jecha rakaoma nehuswa hwashoma, hwakasvibira zvishoma nechekurudyi. Kuruboshwe kune muti yemibhanana neimwe miti ine mashizha egirinhi.

Vanhu varikufamba papevhimende mudhorobha, mberi kuneimba ine denga rakakura. Murume arikuchovha ngoro inemasimbi uye mavhiri. Akapfeka nguwo tsvuku kumusoro uye yekaki kuzasi.

Mudzimayi akamira padivi pemota yesirivha inemavhiri matema. Akapfeka shangu dzitema akasimudza gumbo rimwe chete rekuruboshwe. Ruoko rumwe chete ndorurikuoneka rwekuruboshwe. Nguwo yake ndeyemeruni inezvegoridhe. Murefu.

Bhodho rizere nemazondo akachekwa. Mamwe mabhonzo asina chinhu uye mamwe ane nyama. Aneruvara rwe raiti bhurawuni mamwe ari edhaki bhurawuni. Akazadza photo uye akawanda .

Mugwagwa une tara ye gireyi. Parutivi nechekuruboshwe pane bhiriji rakavakirirwa nesimende uye masimbi pamusoro pao arikukwidza mudenga. Mberi kune húswa hwakaoma hwakareba uye marara mapepa aripasi pamugwagwa.

Amai vari kufamba padivi remugwagwa wemudhorobha pamusoro pepevhumendi. Mberi kwavo kune miti yemidheti yakareba ine mashizha anobaya egirinhi. Murume arikubva nechemberi kwavo kumashure kwake kune mota dzakamira nedziri kufamba.

Vanhu vagere pamusika pavari kutengesa mabhero anosanganisira eshangu dzevana vadiki. Kurudyi kune hembe dzakaunganidzwa kuita gomo. Kumashure kwakanamirwa chikwagwari chiri kushambadzira pajurahoro rine gedhe resimbi.

Musikana akagara padivi pemusikana waari kutengesa zvakasiyana zvinosanganisira masiwitsi nemabhabhurigamu. Akabata nhuku raari kuverenga uye ane amburera yebhuruu iri pamusoro wake. Mberi kwake kune kurabhokisi yenevhi bhuruu ine mafuriziti pamusoro nebhaketi reyero nemumvuri wemunhu akamira.

Amai vagere pamusika nemwana wavo. Vakagara pachigaro mwana ari pane chidikio chebhuruu. Kumashure kwavo kune imba nechidziro chakavakwa nesimende uye nedenga remarata. Mberi kwemba kune matombo akavirikidzana mahombe uye nematambo emagetsi mudenga.

Rori rinetirera yesirivha kumashure yakashama mberi kwayo ichena ine mavhiri ane ruvara rweraimu girinhi nedenderedzwa resirivha. Mavhiri matema. Yakatsika patara yakatsemuka

Pa pevhimeti pane mabhokisi ane mitsara. Mudzimai arikufamba akapfeka heti yakakura ichena uye ane masiki. Parutivi pake pane murume akafuratira ane matenesi. Nechemberi kune mudzimai akapfeka hembe tsvuku ne bhegi re bhureki. Pamberi pake. Pane kadhibhokisi rakagadzikwa pasi pa pevhimeti ne saga.

Muti wemumango wakakura zvekuda kuyenzana netambo dzemagetsi dziri kumashure kwawo, une maruva mashoma uye mashizha egirinhi, marefu, akafara, ane mitsara pakati.

Amai vagere parutivi pengoro ine masimbi, ruoko rumwe chete rwakabata ngoro. Mberi kune murume akapfeka weki sutu ine zvitsuku nezvitema. Amai vakasunga dhuku jena uye nguwo dzawo ichena, mberi kwavo kune mapoteto ari mumasaga nebhaketi rebhuruu.

Mota imire pama roboti parutivi rwayo pane street light, uye mberi kune kereke ine mudhuri murefu nemafafitera ari mudenga uye nemuchinjikwa pamusoro pedenga rayo. Vanhu vari kufamba uye motokari dzakamira padivi pekereke.

Mota dzakakomberedzwa nefenzi ine masimbi. Mukati mune chivakwa chine denga regirini uye chidziro chekirimu. Muti urikunze kwefenzi muhombe. Wakadarika denga remba irimukati.

Gomo rizere nemiti yakaoma mishoma ndiyo ine mashizha, munyazi maro mune miti ine mamwe akasvibira uye netsotso dzakaoma. Mvura yakachera madhonga uye matombo aripamusoro akawanda.

Murume akapfugama mberi kwemusika wakakakwa nemapurasitiki matema uye wakavakwa nemapango. Kumashure kune miti yakareba ine mashizha egirinhi iri mitete. Mudenga mune tambo dzemagetsi. Huswa hwakaoma huri parutivi pemugwagwa uye nejecha.

Vanasikana vari munhandare yeVolleyball varikutamba varefu. Umwe akapfeka jezi ritsvuku rine nhamba yenomwe kumusana yakanyorwa nezvichena uye ane matenesi ebhurauni. Musoro make akasunga bvudzi ruoko rworudyi rwakabata bhora. Vamwe vakagara mukati mefenzi vachitarira mberi.

Mota dzakamira padivi repagotekwa rinogocherwa nyama. Mune mabhaketi maviri uye munhu akamira. Makombi machena, kumashure kune mota yesirivha uye muti muhombe. Chigunwe chemunhu mumwechete chakanongedza pajecha.

Rori rizere nemabero edonje jena. Rakaiswa mumasaga mahombe ebhurauni. Murume ari pasi akabata chigubhu muruoko rwerudyi. Vamwe vaviri vagere pamasaga, kumberi kwavo kune miti.

Vanhu vagere pamusika vachitengesa. Wakakakwa nemapurasitiki matema. Varikutengesesa zvakasiyana. Vamwe vane ma kura bhokisi ezvinwiwa. Baba vakamira vakabata muchiuno vane tisheti ye pingi.

Papevhumendi yemudhorobha yakavakwa nezvidhina. Vanhu vakamira uye vamwe vakagara. Vari kuruboshwe vari kutengesa nevari pakati. Amai vakamira vakapfeka hembe ine maruva uye vakaisa bheke pabendekete ravo. Muti muhombe wakafukidzira misika yevanhu uye mberi kune midhuri yemudhorobha yakareba.

Muchitoro mune mhete dzegoridhe nedzebhuronzi dzakapfekedzwa pamidhori isina kukwana. Dzakawanda. Dzimwe ndedzesirivha. Pane sherefu ine gireyi nebhurawuni.

Murume akagerwa musoro, mutsvuku akavhura muromo wake uye ari kuratidza mazino machena akaenzana. Bvudzi rake ritema. Muhuro make akapfeka ngetani yegoridhe uye haana nguo kumusoro.

Mota yesirivha yakamira padivi pechitoro chakanyorwa icho mudenga kunzi FEEDMIX nezvitsvuku uye zvitema. Gonhi rayo rakashama. Ine chidziro chichena. Mberi kune ngoro mbiri dzisina chinhu dzakagadzirwa nemasimbi.

Gomo guru rizere miti yakawanda yakasiyana rine mashizha egirini uye mapazi akawanda. Mberi kwaro rine matombo mahombe mudenga ndeme bhuruu. Muzasi megomo mune huswa hwakachekwa hwegirini hwakasangana nehwakaoma

Mudhorobha. Mota dziri dzirikufamba pamugwagwa unoratidza kuti wakanyorova. Kurudyi kune mudzimai akapfeka nguwo tsvuku nezvitema. Muromo wake wakavharwa nemasiki. Nechekurudyi kune midhuri yakareba yemudhorobha ine mafafitera akawanda.

Muti wemuwiro uripane rima. Une mashizha akarembera, matete arimarefu, kumberi kwawo achibaya. Maruva matsvuku anoita sebvere uye mashoma.

Muchitoro mune zvidhori zvakapfekedzwa hembe dziri kutengeswa. Imwe ine tirauza ritema nebruu kumusoro. Mukati mune hembe dzakapetwa namashati ane ruvara rwakasiyana.

Muti muhombe une mapazi arikumusoro akareba uye mashizha akaoma mamwe akasvibira ari e girini marefu arimatete kumberi. Pasi pane jecha rakasangana nesora rakaoma nerisina.

Mundiro jena yakanaka. Mune kudya kwakasiyana kunosanganisira nyama yehuku yakagochwa neisina neyemombe. Kuruboshwe kune miriwo yakasiyana inosanganisira keretsi, yero pepa nezvimwe nehanyanisi, mberi kune magaka.

Mumhi irikunhuhwidza zviripasi. Ine makumbo mana uye mvere dzebhurawuni pasi payo paine mvere chena. Ine nzeve mumusoro mayo uye muromo wakaenda mberi mutema. Kumashure kwayo kune miti ine mashizha.

Pakati pematombo mahombe ebhurawuni nebhureki pazere huswa hwakaoma, humwe hurefu humwe wakawira pasi. Nechokurudyi kune miti mitete mirefu inemashizha egirinhi akareba uye arimatete zvakare.

Nzinde dzemiti dzakapinda mukati mematombo akakura ane ruvara rutema negireyi. Nzinde dzichena. Mashizha ari pamiti patsotso dzegirini uye mamwe akaoma akadonha pasi nepamusoro pematombo.

Musikana nemukoma vari kufamba padivi nepadivi mumugwagwa une tara. Pasi pane chigubhu chakapwanyika chine ruvara rwebhuruu. Mudzimai ari kufamba akatakura mutoro pamusoro wake akapfeka nguwani yeyero uye ane bheke tema murwuoko. Nechekurudyi kune musika wakarongererwa muriwo yakasiyanana inosanganisira madomasi.

Mumusika muri kutengeswa michero yakasiyana. Yakaiswa mumabhasikiti emirara. Akagadzikwa pazvidhinha. Pane mudzimai akapfeka zvepingi ari kubata michero. Bvudzi rake rakareba riri dema. Nechekumusoro kwake kune tireyi yesirivha ine mapayiniapuro. Mberi kune mango, makotapeya neyimwe michero yakasiyana. Nemabhanana nemabhotoro.

Mundiro chena hombe, makaiswa kudya kwakasiyana kunosanganisa egiplandi ine chizi pamusoro nesaradhi yemakabheji akazangana nemakarotsi uye redhi pepa yakachekwa chekwa nemupunga wakasanganiswa nemadomasi uye hohwa hwebhurauni.

Patafura yegirei ine mutsara michena. Pakagadzikwa kudya kwakanaka. Mundiro mbiri mune zvakasiyana imwe inenyama nesadza jena uye nemaretisi nemadomasi. Nechekuruboshwe kune ndiro ine (dissert)ye (ice cream) uye nedoro rechambord. Pamberi pane girazi rine chinwiwa chitsvuku nejagi.

Vanhu varikuyambuka mumugwagwa wakanyorova, wambonaiwa nemvura. Amai vakarukwa madhiredzi mumusoro matema. Uye vane siketi pfupi tema. Mberi kwavo kunevarikufamba vakabereka bheke kumusana nenguwani tsvuku. Dzimwe mota dzirikufamba padivi pemidhuri yemudhorobha.

Hove dzakawanda, dzakabviswa mambava. Dzine meso anemaziso madiki uye miromo yakafara. Dzimwe dzakashama miromo, maziso adzo akavhurika kunyangwe dzakafa. Dzine miswe mitema uye pasi padzo padumbu ndepe pingi.

Rori rine huso huchena uye netirera kumashure yakashama. Mberi kwayo kune miti yakareba kupfuura iyo ine mashizha egirinhi. Kurudyi kune jecha uye mavhiri erori matema ane denderedzwa resirivha pakati.

Baba vari kufamba vakaisa ruoko rumwe chete kumashure. Rwerudyi ruri kumberi. Vakapfeka ngowani itema uye vakasunga bhande rebhurauni. Parutivi pavo pane mota dzakamira dziri mutara uye midhuri yakareba yemudhorobha.

Matimati anoratidza kuti achangobva mukutemhwa. Anezve girinhi pamusoro pawo zvinova ndizvo zvanga zvakabatira pamashizha. Akatsvuka, madiki, akawanda. Mamwe akatarisa pamusoro, mamwe akatarisa pasi.

Mudzimai mumwe chete arikuyambuka mugwagwa akapfeka majombo matema ane bhegi rebhurawuni muruoko rwake rwerudyi neshawero kumuromo kune masiki mberi kwake kune zvigubhu zvihombe zviri kuadhivhetaiza domestos uye chitoro che Edgars chiri pamidhuri mihombe ne Truworths muzasi mune mota yesirivha.

Muimba yekuzvibatsira, mune chemba chena yakavharwa. Pamusoro payo pane tissue rakamboshanda richena uye mukati mune mataira nepasi machena ane mitsara.

Amai vakarukwa zvakanaka. Vane mhete iri kuoneka imwechete yesirivha. Miraini yakawanda mumusoro mavo, yakarukwa. Kumashure vhudzi rakamonywa. Vakapfeka tisheti yebhureki. Vari panze pane zuva.

Murume mumweshete akamira pakati pemarori ma gonyeti maviri masvuku akanyorwa nezvishena pamusoro akanyorwa nechirudzi chechi chinnese. Aneshati yegireyi nejini re bhuru, neshangu dze black, pasi panejesha re bhurawuni nemimvhuri yevanhu. Kumashure kunemota yelime girini ne ichena.

Njiva chena dzakawanda dzine maziso madiki matema uye dzakamira pamusoro pe jecha re bhurauni. Makumbo adzo madiki uye nenzara . Miromo yadzo yakaenda mberi uye ine ruvara rwe pingi.

Iri ibundi rinenzimbe, mabhanana, mapopo nezvimwe zvirimwa zvisiri kuoneka kuti zvii, zuva ririkupisa, huswa hurikumashe zvinoratidza kuti hakusi kunaya, pasi panemashizha akoma ebhurauni.

Vana vechikoro vakamira, munwechete arikuruboshwe akabereka bheke ritema uye akadimudza ruoko rwerudyi. Mberi kwavo kunechidziro chinedenge ritsvuku. Nechekurudyi kune vasikana vakamira mumwe ane tisheti chena uye mumusoro make makarukwa. Pasi pane chidhina chimwechete nechekuruboshwe.

Musango mune miti yakasiyana mizera. mimwe mirefu yakakura ine mashizha eghirini. uri mberi une mashizha akaita yero uye netsotso dzakaoma nesora rakaoma.

Musango mizere miti yakawanda yakasiyana siyana, ine mashizha egreen uye matombo, imwe miti iri muzasi megomo rine jecha uye nzira dzinofamba nevanhu dzidiki.

Bhatafurai rakamhara pamusoro pemaruva epingi ane zvirefu. Iro rine ruvara rutema nezve orenji. Rine manhenga akamiswa mudenga. Maruva ane mashizha eruvara rwegirini.

Bhinhi remudhorobha, rizere marara akawanda. Nderesimbi riri rihombe. Marara anosanganisira mapepa emakadhibhokisi, mapurasitiki uye zvigubhu zvakadyirwa chikafu nezvakanwirwa. Parutivi panekombi yakamira uye vanhu vari kuruboshwe vakamira.

Mhete dzakagadzirwa zvakasiyana. Dzimwe dzine ruvara rutema dzimwe zveyero uye mabhora nemasimbi. Ari mberi akaiswa mupakiti richena. Kurudyi kune ngetani dzokuisa muhuro dzebhuruu dzinesirivha.

Gaba rakagara muchitoro chinemataira machena. Ndereudzi rutsvuku, munemashizha aneruvara rushava. Akachengetedzwa zvakanaka chaizvo.

Mvuu dzakaita mutsara kupinda mumvura mudhamu. Dzine ruvara rwebhurauni. Dzakakora uye dzine uso uhombe. Murutivi merwizi mune jecha uye mashizha mashoma egirini.

Vanhu vagere pazvigaro zvichena vari panze muzuva. Kumashure kune mota dzakamira pedo nejurahoro uye tende iripakati ichena Amai vakasimuka vane zvavarikutaura vakapfeka nhete pamusoro uye vakarukwa. Mberi kune dzimba.

Huswa hune mashizha akakura, marefu egirinhi. Padivi panemunvuri wemunhu akamira asi huso hwake hausikuoneka. Shangu dzake dzitema dzine maburi pamusoro padzo, uye ndedzepurasitiki.

Chitofu chakaiswa panze chinoratidza kuti chakafa. Chine madenderedzwa matatu pamusoro ekubikira nemabhatani. Kumashure kwacho kune muti wemugwavha usina michero nemashizha egirinhi. Munyasi mawo mune mavhiri maviri matema uye hembe yakayanikwa mumuti nezvidhinha.

Shangu yemwana mudiki itsvuku. Ine pasi perabha pachena nebhande rakamhanya pamusoro pakashama. Imwe chete. Ipfupi yakambofekwa. Yakatsika pachena. Mumvuri wayo uri kuoneka.

Rhorhi rerudzi rwegonyeti rine musoro muhombe weoranji. Mavhiri aro matema anedenderedzwa resirivha pakati. Mukati madzakaiswa mune matumbusitoni akasiyana uye kaimba kadiki kakavakwa nezvidhinha uye nesetiraiti dhishi pamusoro.

Imba yakapoteredzwa nejuraho ine ruvara rwegireyi nebhurauni uye mapanera. Mberi kune mutanda une shambadziro yenhamba dzapuramba. Kunze kwejuraho kune miti ine mashizha egirini uye sora rakaoma chaizvo

Mhembwe imwe chete imire musango mune miti miPine. Nyanga dzayo dzakareba dziri pakati pemusoro wayo. Ine mhino itema uye maziso akafanana. Mvere dzayo ndedze bhurauni yakamira nemakumbo mana. Kumashure kune miti nemashizha egirini.

Pamberi peimba pakarongerwa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira huni, dzakatemwa dzisina kuenzana dzitete nedzirefu. Mberi kwakayanikwa zvinhu pawaya uye gomo ririkuoneka nechekumashure rine miti yegirinhi.

Hanyanisi dzakadyarwa mubindu dzakatarangana hadzina kubatanidzwa. Dzakaisirwa mashizha jecha rakambotimbwa ndere (brown). Ruvara rwehanyanisi nderwe girini mamwe mashizha kumusoro akawoma.

Kabati yomumba mekubikira. Ine girenati sitoni pamusoro uye mibato yesirivha. Yakapendwa nezvichena uye ine madhirowa pasi payo maviri.

Murume arikuveza. Ane matafura maviri ebhurawuni akaenzama uye akafanana. Iye akakotama. Mumusoro make akapfeka ngowani yebhuruu. Ruoko rwake rwekuruboshwe rwakabata imwe yematafura.

Vanhu vagere pamisika vachitengesa zvakasiyana, zvinosanganisira zvinwiwa nematishu machena. Amai vakamira mberi kwemusika vakabereka mwana pamusoro pavo pane bhokisi rine ruvara ruchena neyero. Mberi kune sitiriti raiti netambo dzemagetsi padivi pomuti.

Miti yema banana yakadzvarwa yakaungana panzvimbo imwe chete. Mimwe midoko mimwe mihombe. Ine mashizha akareba egirini akafara anoita seakachekwa. Parutivi neche kuruboshwe kune mumwe muti unemakwande egireyi. Pasi pane uswa hwakaoma nejecha.

Mbizi ina dzirikufura sora. Dzineruvara rutema neruchena uye miswe dzakakora. Dzimwe dzakatarisa divi dzimwe dzakatarisa pasi. Kurudyi kune furiramudenga mbiri dzirikufamba dzineruvara rwebhurauni nezvichena. Mitsipa yadzo yakareba. Huswa hwakaoma.

Vanhu vari kufamba mumugwagwa padivi nebhazi jena rine mafafitera matema. Ari kumashure akatakura bhegi kurooko rwake rweruboshwe uye akabata nhare mbhozha diki. Kumusoro akapfeka nguwo yepingi. Amai vari parutivi pake vaakapfeka sutu uye vakasunga dhuku jena nebhegi jena.

Mota dzakamira parutivi pemugwagwa. Vamwe vari kufamba papavhimendi. Murume akabereka bheke ritema mberi kwemasitoro. Kuruboshwe kune zvidziro zvemidhuri yemudhorobha yakareba ine mafafitera akawanda.

Mbada yakagara pamusoro pesora regirini nerimwe rakaoma rebhurauni. Ine mavara matema nemachena

Matombo nejecha zvakaunganidzwa pamusoro pane zvidhinha zvitsvuku nezvichena zvimwe zvakatyoka zvimwe zviri mberi. Uye jecha richena riri pedyo nemiti ine mashizha egirinhi.

Muti wakamera pakati pematombo mahombe ane ruvara rwebhureki negireyi. Pamusoro pawo pakamera chirimwa chine mapazi akaoma ari matete nemashizha mashoma egirinhi. Pasi pane mamwe matombo madiki.

Vatambi venhabvu vari munhandare ine sora rine uswa hwebhurauni. Pasi pane mitaro michena. Vakapfeka nguo dzitsvuku nezvegirini uye nebhuruu . Mubati webhora akachonjomara mberi kwake kune miti ine mashizha egirini.

Mumugwagwa murikufamba mota chena uye dzimwe dzine ruvara rwakasiyana. Parutivi pane miti ine mimvuri iri pasi, pane sora rakaoma nemarara uye jecha rebhurauni. Mhiri kwemugwagwa kune juraworo.

Muti wemuParamu. Wakareba kudarika tambo dzemagetsi. Une mashizha marefu matete anobaya, mamwe akaooma kusanganisira nemamwe mapazi awo. Tambo dzemagetsi dzine chirimwa chegirinhi chakadzikomberedza.

Baba ava vakatarisa mudenga vakasimudza maoko. Kumusoro vakapfeka nguwo isina maoko mapfupi. Parutivi pavo pane mhuka yakamira isiri kuoneka huso hwayo. Kumashure kune huswa hwakareba hwegirinhi nedzimba.

Chivakwa chine chidziro chichena uye masimbi mberi pane gonhi. Mberi kwayo kune miti ine mashizha egirinhi akawanda. Pasi pane michero irikudonha kubva mumuti iri pamusoro pejecha uye sora neshangu imwechete itsvuku.

Mundiro chena inopwanyika. Mune kudya kunosanganisira mupunga, nyama yakatsvukira yakakangwa ine muto wemadomasi. Nechekuruboshwe kune zvakasiyana zvinosanganisira kerotsi, pizi ne bhurokori.

Mumugwagwa mune vanhu vana. Vamwe murume umwe mukadzi akapfeka siketi yepingi nejaketi rebhurawuni rine zvitema. Mumwe murume akafuratira ane wudhedhi jaketi rebhuruu. Ari mberi ane kepesi itema nemasiki pamuromo wake. Ari kufamba akabata shangu muruoko. Akatarira divi kurudyi kune maruva. Kumashure kune bhiridhingi hombe yemuguta nemasitiriti raitsi.

Masowe anosanganisira varume nevakadzi vakapfeka nguwo chena. Madzimai ane madhuku akareba mumusoro. Ari kuruboshwe akasunga bhandi rebhuruu muchiuno vari mberi vakapfeka nguwo dzebhuruu. Varume vakagerwa musoro uye vamwe vakabata tsvimbo. Mwana akamira parutivi.

Mota ichena irikufamba mumugwaga we gireyi. Padivi payo pane chidziro chine ma panel uye miti yemupaini nemujakaranda ine ruwara rwe pepo. Pasi parikuoneka mumvuri wemuti nesora rakaoma uye jecha nechigubhu che bhurauni chine muvharo we bhuruu.

Vanhu vari kufamba pamugwagwa wedhorobha vari pamusoro pepavhimende. Amai vari mberi vakabereka mwana kumusana netauro rine mitsetse mitema nemichena. Ivo vakapfeka hembe dzitema zvakare nebhege ravo ravakabata. Vari kumashure vakawarira mabhuku pasi avari kutengesa uye pane chitoro che"TV Sales & Home" chiri kumashure.

Vanhu vagere pamusika vachitengesa zvinhu zvendudzi dzakasiyana. Amai vane siketi yepingi vakagara pamusoro pechivezwa chemapuranga. Musoro vakasunga dhuku. Parutivi pavo pagere varikutengesa mitsvairo yakawanda yakareba chaizvo.

Pasi pazere matombo akawanda mahombe. Mamwe anoita sekuti akagarana pakati pao pane miti mirefu yakareba kupfuura tambo dzema getsi dziri mukati uye sora rakaoma.

Mota dzakamiswa pasi pemiti. Dzimwe dzichena uye dzimwe dzitema nesirivha. Murume akamira pedo nemuti. Miti ine mashizha. Mudenga mune makore machena. Pasi pakazara jecha uye huswa hwakaoma.

Baba vari kufamba papevhimendi padivi remugwagwa. Mberi kwavo kune akagara ari kutengesa zvimwiwa zvakasiyana zvakagadzikwa pamusoro pengoro yebhuruu ine denderedzwa ritema rine njiva ichena mukati. Pamusoro pane bhaketi richena rine muvharo webhuruu nemota dziri kumashure.

Vatambi vebhasiketi bho vari munhandare akamira kumashure akatandavadza maoko ake akabata bhora rebhurauni rine maraini ebhureki vamwe vakapfeka matisheti machena ane zvitsvuku kumberi mumwe akapfeka tisheti yebhuruu nechikabudura chegireyi ari nechekurudyi akapfeka zvitema kumashure kune mambure ebhasiketi bho nemashizha egirini.

Musango muzere miti. Mihombe nemipfupi ine mashizha e girini madiki. Zvakasangana nesora rimwe rakaoma rimwe rakasvibira. Pasi pane jecha uye nzira inofamba nevanhu diki.

Mugwagwa muzere mota. Pakati pane muti murefu wemuparimu uye midhuri yakareba ine masitori akawanda nemafafitera akawanda. Masaini positi epakingi arikuonekwa pamapooro marefu. Pane murume akamira pamota yebhuruu. Imwe mota iri mberi yesirivha yakavhurwa gonhi.

Amai vamire pachitishi vakasunga zambia rine ruvara rutema nezvegirini . Uye mukati vakapfeka nguvo ichena . Bvudzi ravo rihombe uye rakasungwa nebhandire pakati . Vakamira pasign post yakanyorwa nezvitema. Kumashure kwavo kune misika yakakakwa nezvitema uye miti.

Mumuti mune dendere reshiri rakavakwa nehuswa nesora. Muti une mapazi akawoma ane zvitete tsotso nemashizha egirinhi marefu ari matete.

Vanhu varikufamba mumugwagwa unetara. Kumberi kwavo kune chigumbu chidiki chiripasi chakapfanyika chinepepa rebhuruwu. Murume nemukadzi varikufamba padivi pemusika wakawarirwa unezvinosanganisira muriwo yegirinhi nematimati nedhishi rakagadzikwa pasi.

Mugomo muzere miti yakawanda inosanganisira yegirini inemashizha uye yakaoma inetsotso dzakawanda. Matombo aripo zvakare muzasi memiti. Padivi pegomo panesora diki nejecha regirini.

Maruva akanaka. Ane rudzi rwakasiyana. Mamwe ane vana. Mashizha awo ane yero negirinhi uye mamwe mapfupi. Pakati pane huswa hwakareba husina kuchekwa. Nechekuchidziro chemba chine zvidhinha zvebhurawuni muzasi mune ma"bucket" egirinhi neebhuruu ane mibato mitema.

Jurahwo yakavakwa nezvidhinha zvitsvuku uye nesimente, ine mabha ebhru ane zvinobaya pamusoro, mukati mune muti muhombe wakarembera nepamusoro unemashizha eghirini, pasi pawo pane mamwe akaoma ebhurauni akasangana nejecha nehuswa.

Pamusoro pejecha pane sora rakaoma uye regirini. Purasitiki yebhureki yakabvaruka iri padivi nekamuti kadiki kane mashizha egirini mashoma. Mapazi awo matete. Mberi kune zvidhinha zvakavakiririrwa pasi chidziro nesimendi.

Vanhu vari kufamba mumugwagwa. Pane mabhiribhodhodzi ekutengesa emanyuzipepa nezviri kutengeswa zvakawanda. Murume akagara akapfeka rifurekita jaketi yeraimu girinhi uye heti yebhuruu. Mberi kune marobhotsi nemapooro emasitiriti raitsi marefu. Muti mumwe chete une mashizha uri padivi pemunhu akabereka secheri.

Muti wemu paumu umwe chete. Une mashizha egirini marefu matete uye achibaya kumberi kwawo. Kumashure kune imba ine setiraiti dhishi uye dzimwe dzimba dzisati dzapera kuvakwa nesora.

Nzou dziri kufamba dzakaita mutsara. Iri mberi ine ruvara rwebhurawuni uye nyanga dzakareba dzakapinza dzakatarisa pasi. Muromo wayo murefu nenzeve dzayo dzakakura. Kumashure kwayo kune mwana wenzou mudiki.

Mawadhiropu maviri machena akaunganidzwa mukona ane mibato yesirivha mudenga mune siringi neraiti rakatenderera pasi pane matayira akaiswa neshepi yemabhokisi akukura.

Vanhu varikufamba padivi pemugwagwa pamusoro pepavhumendi. Kunoratdza kuti kwainaya. Amai vakazendama nechidziro chechitoro che neti hwani, vakatakura bheke kuruoko rwavo rwerudyi rekaki uye vakapfeka dhirezi. Mumusoro vane vhudzi dema.

Vanhu varikufamba mumugwagwa padivi pane pevhimendi ine mabhokisi esimende vaviri vakapfeka matirauzi egireyi neshangu dzitema padivi pavo pane bhiribhodhi retaipingi nemagonhi ezvitoro.

Mhuka idzi dzinonzi kangaroo, dzine nzeve dzakareba. Kutarisana kuratidza kufarirana. Dzakamira pahuswa hwakasvibira. Kumashure hakusi kunyatsa kuoneka kuti kunei. Makumbo adzo marefu.

Danda remuti rakambotemwa rine ruvara rwebhurawuni mukati mune kirimu. Pasi pane tsotso dzakawanda uye mazhizha akaoma nesora rakaoma. Mberi kwedanda kune mumvuri yemiti uye mashizha egirini.

Vatambi vemutambo we cricket vari munhandare. Kumashure kune wiketi yemasimbi akamira. Mberi kwavo kune chikwangwari chiri kushambadzira chakanyorwa kunzi Zim Cyber. Vatambi vamwe vakapfeka hembe dzeyero uye herimeti inodzivirira.

Varume verudzi rwechiPositori vakagara pamacheya . Ari kurudyi akapfeka shangu dzebhurauni nemasokisi netirauzi regireyi. Aripadivi pake ane mapushi akavhurika mberi nekumashure akanyorwa nebhuru kuti Fila. Kumashure kwavo kune tende nemurume akamira mukati . Mberi kune miti yemuGamu yakareba inamashizha egirini nematoireti arikuonekwa nechekuruboshwe nevanhu varikupindamo .

Murume mumwe chete akapfeka nguwo chena kumusoro ne tirauza ritema akamira akatarira mberi. Kumashure kwake kune imba diki ine marata mudenga. Uye gonhi remarata rakavhurika rebhuruu. Pamberi pawo pane chikwangwari. Akatsika pamusoro pejecha jena. Imba iri kumashure kwake ine ma asibhesitasi.

Varume varimukereke, varimberi vakapfeka nguwo chena uye nevarikumashure. Nechekurudyi kune vakapfeka zvitema uye mamask pamiromo yavo vanoratidza kuti varikuimba, vamwe vakasunga mabhandi muzviuno. Mudenga mune chiyedza nekumashure kwavo kune keteni rinopenya uye maruva. Mberi kune chigaro chichena.

Mota imwechete ye sirivha irikufamba mumugwagwa une tara ye gireyi. Kurutivi kwayo kune juraworo uye mukati mune yakareba yemu paini uye mijakaranda ine maruva e peporo. nechekuruboswe kune sora rakaoma uye jecha.

Muimba yekubikira, makashongedzwa zvakanaka. Kuruboshwe kune mushina wekusuka nhumbi uye makabati ane mibato yesirivha ari machena. Pamusoro pane pombi yemvura uye bhodhi yekucheka kuseri.

Dzimba dzichigere kuvakwa. Mudenga madzo mune tambo dzemagetsi. Dzimwe dzakaturikwa mapuranga pamusoro uye dzimwe hadzisati dzapfirirwa. Mberi kwedzimba idzi kune chibhorani chiri pamusoro pejecha. Padivi pacho pane sora rakaoma uye mota yebhuruu irikumberi.

Chidhori chakapfekedzwa hembe yechidzimai. Idhirezi refu rakasonwa rine ruvara ruchena nezvebhuruu nezve bhurauni. Ruoko rwaro nderwe goridhe. Kumashure kune manera akaiswa carpet yegreen negonhi rine zvichena.

Sofa rakagadzirwa nedehwe remombe. Rine mabhatanisi uye makushini matatu ane ruvara rwebhurawuni nezvichena. Rakakura uye rakagadzikwa panze, mberi kwemba ine mabhagirabha nesikirini dho.

Mombe dziri musango. Dzine ruvara rwuchena nerwebhurawuni. Padivi pane jecha uye sora rakaoma nerine ruvara rwegirinhi. Miti midiki ine tsotso dzakaoma zvakare imwe miti ine mashizha akasvibira.

Mundiro muzere kudya kunosanganisira mupunga, mazai, machipisi, madomasi uye nyama yebhurawuni. Yakasangana nemuto uye zvitsvuku zvinoratidza kuve matimati.

Muti unemutanda muhombe. Urikushambadzira iwo munhu anoita basa rekucheka miti, uye pane nhamba dzake dzerunhare. Muzasi mawo mune fenzi yesimbi uye miti nemaruva yemisaisoro. Padivi pane matombo ari pamusoro pejecha.

Mapouro marefu ane tambo dzemagetsi kumusoro dzakawanda. Kuruboshwe kune juraho nemiti kuseri yakareba ine mashizha emugamu ari egirini, muzasi mune chiimba chidoko chineruvara rwegirini ine marata pamusoro yakanamirwa mapepa mberi. pasi pazere marara nezvigubhu.

Dzimba mbiri dzakagadzirwa nemapuranga. Hadzina marata pamusoro uye dzinamafafitera madiki mberi kwadzo. Kumashure kune muti muhombe unemazhizha egirini uye mudiki nechekuruboshwe wakaoma. Pamberi pane mapuranga arikuvezwa aripasi padivi pemugwagwa uzere jecha.

Mundiro yeyero muzere nyama yehuku. Yakabikwa zvakanaka. Inosanganisira mitsipa, makumbo nezvemukati zvakasanganiswa nematimati matsvuku, uye muto wakawanda. Kumashure kune sadza jena rakumbwa.

Kereke yeAnglican iri muMabvuku, ine denga remaasibhesitasi. Rudzi rwayo nderwebhuruu, mudenga mune makore machena. Jurahoro rakavakwa nekirimu muzasi maro mune masora uye gedhe dema.

Muchitoro makashambadzirwa hembe. Dzevana vadiki, dzemusikana, ndeye pingi ine maoko madiki. Nechokuruboshwe kune tisheti ichena. Kurudyi kune hembe dzemadzimai dzine ruvara rwegoridhe nebhuruu dzakapfekedzwa zvidhori. Zvine maheti epingi ane mabhandi ebhureki. Mberi kwazvo kune girazi.

Amai vakasimudza bheke muruoko rwawo rwe kuruboshwe ine Tambo yekirimu varikusekerera vakapfeka hembe yembada kumusoro ineruvara rwebhurauni nezvitema mumusoro mavo mune wigi itema uye warikushambadzira hembe dzavarikutengesa dzine ruvara rutsvuku nezvegirini nezvepingi

Imba yakisimudzwa chidziro , haisati yaturikwa denga kana kuiswa mafafitera. Mumusoro mayo mune tambo dzemagetsi, uye miti mirefu yakakura kupfura tambo. Munyasi mune matombo akawanda ane mizera yakasiyana. Mamwe mahombe mamwe madikii, uye sora rakaoma nejecha.

Dzimba dziri mukati mefenzi. Pamusoro pane setiraiti dishi ichena idiki. Kurudyi kune chirugu chehuku chakavakwa nemapuranga uye chakaiswa mapurasitiki matema pamusoro. Muti muhombe une mashizha egirini.

Mundiro yemuti ine bhurauni ne khaki, Makaiswa kudya kwakasiyana, kuno sanganisira nyama yakagotya yakagadzikwa pamusoro pe lettuce ye girinhi. Pamusoro payo pane machipisi akagadzirwa nembatatisi dzakachekwa dzikakangwa uye mukati mema kapu esirivha mune zvitsvuku nezve orenji. Pamusoro paka ganishwa ne Rosimeri.

Mumvuri wemba uri kuonekera pasi pane mutanda murefu mumwe chete muchena. Mberi kuri kubva motokari ine ruvara rwesirivha. Kuruboshwe kune zvidhina zvakaunganidzwa zvitsvuku zviri padivi pesora regirini uye jecha.

Mukomana mumwechete akamira mumugwagwa akatsika bhora. Ane shangu yerudzi rwenayiki inezvitema nezvichena. Akabata nguwo tsvuku nerwuoko rwake. Parikuoneka mimvuri yevanhu varimberi kwake mumugwagwa. Akapfeka tisheti yegirinhi.

Vanhu vaviri vechitema vakavhura bhoneti yemota. Vari kugadzira injini. Ari kurudyi akapfeka jaketi rebhureki neheti yeshinda tema. Ane shangu dzitema dzine mishinda. Bhurugwa rake nderetsvuku. Ari parutivi pake akatarira divi. Akapfeka kepesi yekaki netisheti yeyero. Kumashure kwavo kune huswa hwegirini.

Miti mihombe inemashizha irikumberi egirinhi, mumwe midiki iriparutivi izere netsotso dzakawoma dzitete. Pasi paneuswa hwakaoma hwakasangana nejecha.

Zigubhu zvakawanda zvakarongererwa pasi. Zvimwe zvichena zvimwe ndezve bhuruu zvinemivharo mutsvuku. Padivi pazvo pane dhishi hombe reraiti bhuruu. Nechekurudyi pakarongedzwa mapadza anemupini weburanga. Mumwe arikufamba arimberi kwezvigubhu. Kumashure kunamatangi akaiswa mumasimbi machena neebhuruu.

Bhazi reCity to City rakamira papevhimendi yakagadzirwa nezvidhina zvesimende zvitsvuku negireyi. Rakavhurwa gonhi. Rine mafafitera matema. Rihombe. Mavhiri aro ndeesirivha nezvitema. Rine manera anopinda mukati.

Dzimba dzirikuvakwa asi hadzisati dzapera, dzine chidziro chisina kupendwa uye matenga ama asbestors. Mugwagwa uzere jecha hamuna tara, kurudyi kune sora rakaoma rakasangana neshanga rakawanda.

Bhusita rerunharembozha rakareba kuenda mudenga. Rakavakwa nemasimbi matete uye ruvara rwutsvuku nezvichena. Kuruboshwe kune maruva ari pamiti matsvuku nemuti muhombe. Kurudyi kune maruva emujakaranda epepuro. Muzasi mune mota chena.

Huni dzakatemwa dzakarongwa, dzihombe uye matanda dzine ruvara rwegireyi rwakasangana nezvichena. Dzakaenzana zhinji dzacho. Kumashure kune imba yakaturikwa nedenga remasabesita uye setiraiti dishi rebhuruu pamusoro. Kuruboshwe kune imba yemapuranga ine gonhi rakashama.

Doro riri mufiriji. Rakasiyana siyana. Rimwe riri mubhodhoro rimwe mumakeni. Rinosanganisira casol lite, brutal, black label nerimwe remhando yakasiyana. Pamusoro pefiriji pakanyorwa nezvitema.

Chidhori chakapfekedzwa hembe yeruvara rwezambiya nezvitsvuku zvigoridhe nemitsara yebhuruu. Pachidziro pane bheke rakaturikwa rinemibato mitema nerimwe reyeroo. Musazi munemamwe mabheke akagadzikwa pamusoro uye mhete.

Imba irimukati meheji yeriginhi. Mberi kune muti mirefu mutete wemuavho. Matombo aripasi akafukidzira maruva, uye mberi kuneroni nejecha.

'Dura wall ' yakavakwa nezvidhina zvitsvuku zvakapisiwa, uye masimbi ari mukati. Mberi kwayo kune muti mukuru wakareba samare, wakadarika tambo dzemagetsi dziri mudenga. Muzasi memuti mune huswa hwakaoma uye jecha.

Dehwe jena rine mavara matema remhuka. Rakawarirwa pasi pane bhurauni. Mberi kwaro mudenga kunetafura yakafukidzirwa nemachira ebhurauni nekaki.

Mukati me jurawo mune miti yeghirini yakareba, mberi kwayo kune sora rakaoma risina kuchekwa, uye mimvuri nejecha riri pasi padivi pemarara, matombo ari mukati mehuswa.

Vanhu vari kufamba mumugwagwa, parutivi waka tsemuka nechikurutivi neche kuruboswe. Pasi pazere mashizha akaoma uye nemashora , ne mumvuri yemiti, iri mudenga. Miti ine mashizha egirinhi. Muzasi mune akabereka bheki kumashure , nedzimba dziri mberi.

Mukomana mumwe chete wechidiki akamira akazendama mapositi ane marayini ewayiti nematema. Mberi kune miti yemimango neyimwe miti yemusango yakawanda ine mashizha egirini. Ari pedyo nemharadzano yenzira ine jecha. Kuri kubva mota mberi chena iri kuuya.

Vanhu vakawarira bhero rebhutsu dzirikutengeswa dzakasiyana siyana. Dzimwe ndedzepingi, bhuruwu nemavara akawanda. Mudzimai akagara pasi akapfeka kepi ye chekidhi tsvuku nevhesi richena, akasimudza ruoko rwekurudyi. Mberi kwake kune hembe dziri kutengesewa dzakawarirwa pa purasitiki. Mumashure kwevaviri ava kune jurahoro ineposita rakanamirwa.

Jura woro iri kuruboshwe ndeye gireyi. Mudenga mune ma booster e foni nematambo dzakawanda dzemagetsi. Miti irikuoneka ine mashizha e girinhi neruva remu Sisal. Pane marara akaraswa akawanda mumugwagwa mune jecha re bhurauni.

Mudzimai akakotamisa huso hwake akarukwa zvemaoko zvine maraini akawanda ganda remumusoro riri kuoneka nzara dzake dzipfupi dzakachekererwa mutsvuku akapfeka tisheti itema mberi kwake kune akapfeka tisheti itsvuku.

Juraho yakavakwa nezvidhina zvitsvuku. Kuseri kwayo kune miti ine mashizha egirini uye kuruboshwe kune imwe miti isiri kuoneka kumusoro kwayo. Pasi pazere sora rakaoma uye mashanga echibage akatyorwa akaoma. Jecha riri kuoneka pasi uye mumvuri uri kubva mumuti.

Dzimba dzirikuvakwa iripakati inedenga rinemataira matsvuku. Uye dhishi rakaturijwa mberi. Kumashuru kune tambo dzemagetsi dzakareba nemiti yakareba kudarika tambo. Mudenga ndeme bhuruu. Pasi pakaunganidzwa jecha jena uye nehuswa heegirinhi.

Muriwo wakadyarwa mubindu makaiswa manyowa anosanganisira mashizha akaoma nesora. Muriwo une mashizha akakura akasvika aneruva rwegirinhi nemitanda wakambotenhwa. Mberi kune sora.

Vanhu vari pakereke pamasowe. Murume ari kurudyi akabata tsvimbo itete irefu akapfeka nguwo chena muchiuno akasunga bhande. Amai vari kuruboshwe vakasungawo dhuku mumusoro uye vane nguwo chena yavakamoneredza. Kumashure kwavo kune dzimba dzakapfirirwa nehuswa.

Muti wemupopo wakareba zvokudarika imba. Une mashizha egirinhi akakura iwo uri mutete. Mapopo aripo akawanda. Mamwe matsvuku mamwe haasati aibva. Munyasi mawo mune imba ine denga resitabhasitasi negaraji remasimbi.

Huswa hune ndudzi dzakasiyana, humwe hwakasvibira hwe girinhi , uri parutivi húmwe unoratidza kuoma. Pasi pakazara mapepa akawanda akasangana ne zvigubhu nema kadhibokisi. Pamusoro pehuswa pane muti wemupfuta une mashizha mapfupi.

Mwanasikana ari kufamba padivi pemugwagwa pamusoro pejecha. Pasi pane maruva mashoma epepuro emuti wemujakaranda. Mberi kwake kune vamwe uye kurudyi kune mota dziri kufamba mutara. Akabereka bheke ritema.

Vanhu varikuyambuka mumugwangwa, pane silbhu yakavakwa nematombo uye parutivi panemabhiring marefu arimudhorobha nestreti raiti rakanyorwa kunzi Sama Mujoma nerimwe rina First Street. Mudzimai akapfeka trouzi repingi akarukwa madhiredzi akasunga musoro

Sora rizere pasi uye rakasangana nemashizha egirini . Pane jecha ritema nerichena . Kuruboshwe kune mota yakamira ine mavhiri matema mukati mayo mune denderedzwa resirivha.

Imba yakagomberedzwa nejurshoro ine zvidhinha zve bhurauni Ine denga remaasibhesitasi, ihombe. Simbi dzebhohoro dziri mukati asi tangi harisi kuoneka. Mberi kwejurahoro kumusoro kune masimbi uye kunze kune miti nemaruva akachekererwa nematombo nejecha.

Mudzimai ari kufamba mumugwagwa wemudhorobha padivi pemota yesirivha yehonda. Murooko rwerudyi haana chaakabata asi kuruboshwe akabata bheke. Ane zvitema kumusoro. Kumberi kwake kune midhuri yakareba yemudhorobha uye masitiriti raiti.

Vanhu vagere pamusoro pepevhimendi yakavakwa nesimende. Vari kutengesa zvakasiyana zvinosanganisira mabhuku akawarirwa pasi. Kumashure kwavo kune mabhodhi anoshambadzira pepanhau uye mberi kune makadhibhokisi ane zvinyoreso nezviwitsi.

Pachikoro pazere vana varipanze pakati pa panemuti muhombe unemashizha egirini. Kumashure kunezvivakwa zvakawanda zvakasiyana. Zvimwe zvinemarufu matsvuku zvimwe zvine maasibhesitasi mashoma. Pasi panematombo netsangadzi.

Mutambi wetsiva akafinyamisa kumeso kwake bvudzi rake rakagerwa, mutema akatandavadza ruoko rwokurudyi akapfeka magirovhisi ekutambisa matsvuku, nhandare ine mambure machena anoita setambo husiku.

Mota dzakamira mumugwagwa. Parutivi pemugwagwa pazere jecha rebhurauni nematombo anemizera yakasiyana mamwe madiki mamwe mahombe. Nechemberi kune chitoro chituckshop chakavhurwa pamberi pafafitera uye chakanyorwa nezvichena nemiti yemi Jakaranda ine maruva kumashure.

Ruoko rwechidzimai rwakapfeka mhete mbiri dzine diamond pamusoro negoridhe yakatenderera nzara dzake dzirefu dzine tsvina iye mutsvuku akabata pesi yegireyi.

Rori rimwechete rakamira, richena rinemutsara webhuru mberi kwaro. Parutivi kurudyi kune mudhuri wakavakwa nezvidhina zvesimende, kuruboshwe varume vakamira padivi nechikochikari uyema mavhiri matema akaiswa pasi pamusoro pejecha.

Muti wemuwiro une mapazi akakombama akatarira pasi, ane mashizha matete ari marefu, kumberi kwawo achibaya. Une maruva anenge mvere dzitsvuku

Mukomana mumwe chete arikufamba, akapfeka mudhebhe webhuruu uye akasunga bhande ritema nenguwo itema mumusoro make. Akapfeka mateki machena uye ane zvaakabata muruoko rwake kurutivi kwake kune imba.

Nyama yakagochwa yakawanda uye yakakura. Yakagara pamusoro pemuriwo weretisi. Padivi panemagaka nemamhiripiri mundiro chena.

Pasi pazere mashizha akaoma nemaruva eyero, arikubva mumuti muhombe urimudenga unemashizha. Parutivi pane mudhuri une zvidhina zvitsvuku nemafafitera ane mahwindo siri ebhuruwu.

Imba yakatururikwa pamusoro nemapuranga. Chidziro chakavakwa nezvidhina zvitsvuku. Uyezve simende. Muzasi mayo mune hembe dzakasiyana dzakayanikwa pa waya. Muriwo urinechekurudyi mushoma .

Miti yakamira yakatevedzana. Mitete mirefu ine mashizha egirini. Pasi payo pane mimvuri uye matombo akawanda akasangana nejecha mumugwagwa unofambira vanhu mudiki.

Dzimba dzakavakwa kuita mafuratsi akaenda mudenga. Ane denga ramasabhesitosi. Pamusoro pane tambo dzemagetsi. Uye muzasi madzo mune hembe dzakananikwa pawaya. Kurutivi kune muti une mazhizha egirini nefenzi.

Kabati ine madhirowa nemibato yakawanda mitema. Mberi kwayo ine magirazi marefu ari matete, iyo ichena. Pakati ine masherefu ane zvinhu zvakaiswamo.

Chigaro chimwechete. Chine makumbo mana epuranga ane ruvara rwebhurauni. Kumusoro kwacho chakagadzirwa nezvakapfava uye chine mitsara yakawanda inosanganisira yekaki, yebhurauni neye takweisi. Chihombe.

Mota imwe chete yakamira padivi pemugwagwa wetara wegireyi. Ine nhamba pureti dzeku South Africa uye dzine mafafitera matema. Padivi payo pane sora diki pfupi regirini rakasangana nerakaoma.

Vanhu varikufamba mumugwagwa wepamusika wemabhazi. Rimwe rine ruvara rwebhuruu nezvichena uye mafafitera matema. Mabhodhi akawanda arikushambadza zvakasiyana uye masiriti raitsi. Amai varikufamba vakabereka bheke remeruni vane hembe yetani. Murume arimberi kwavo akabereka ritema uye ane shangu dzebhuruu.

Mumugwagwa muzere marara akawanda pasi. Uye makomba akachereka pamusoro pe tara. Pane zvivharo zvinosanganisira zvitsvuku ,nezvichena nezve bhuruu. Kuruboshwe kune bhaketi reyero rakashama. Mberi kwemugwagwa Kune mavhiri emota akarongwa matema.

Mudhorobha mune midhuri yakareba ine denga ritema. Mberi kune chikwangwari chebhanga reNedbank chine zvigirinhi chakanyorwa nezvichena. Muzasi mune mota dzakamira.

Imba yakavakwa nezvidhinha zvitsvuku uye semende. Denga rayo rine ma(truss) uye mafafitera ane ma(bugler bar) machena. Yakakomberedzwa nefenzi ine zvinobaya pamusoro. Mberi kwayo kune gonhi rine mubato uye sora rakaoma panze pefenzi.

Shangu imwe chete ndeyerudzu rwetakoisi. Ine makomba esirivheri pamusoro payo. Pasi payo pachena. Imwe chete. Ndeyechirume. Yakatsika pachena. Mukati mayo hamusi kunyatsakuoneka.

Madzimai emasowe akagara pajecha rebhurauni raka tsvairwa, mberi kwavo kune mufananidzo wemuchinjikwa muchena wakaiswa pajira regirini rakaiswa pama pango emiti. Vamwe vakamira asi vazhinji vakagara uye vakasunga madhuku mumusoro. Mberi kwavo kune miti yakaoma neminyoro.

Muti wemuwiro wakakura uye murefu. Une mapazi akarembera ane maruva matete matsvuku. Mashizha awo matete ari mapfupi zvakare. Kumashure kune mimwe miti.

Vanhu vakawanda vamire pamasvingo eZimbabwe akarongererwa nematombo akaiswa nehunyanzvi akasiyana mizera. Mudenga mune muti wakakotama une mashizha. Vamwe vakagara uye vamwe vakamira.

Dandemutande rine makumbo marefu ari matete. Rine ruvara rwe bhurauni rwakasangana nemitsara ye khaki. Kumberi kwayo inezvitema uye kumashure yaka kora. Yakaenda pa jecha.

Chidziro chemba chakavakwa nezvidhina zvitsvuku. Asi hachisati chaturikwa denga. Uye goni rakashama hatisati raiswa. Mberi kune mugwagwa unejecha uye mumvuri wemuti. Pamberi Pemba pane sora rakaoma uye miti yakareba.

Zuva richangobuda. Ririkuratidza chiedza che(orange). Kurudyi (satellite dish) yakatenderera irikuoneka pamusoro pemba uye miti ine mashizha egirinhi. Munyasi mune (durawall).

Vanhu vari kufamba papevhimendi yemudhorobha uye mune masitiriti raiti nemifananidzo iri kushambadzira ine mudzimai akapfeka magirazi. kurudyi nekuruboshwe kune mota dzakamira uye midhuri yakareba yemudhorobha. Vaviri vari kufamba, murume akabereka bheke kumusana kwake.

Tangi remvura rakagadzikirwa pamusoro pemasimbi ebhuruu iro ndere girinhi. Parutivi pane muti muhomwe wakareba kuridarika une mashizha egirinhi. Munyasi memuti mune mumvuri uye mberi kune midhuri yakavakwa nezvitinha zvitema ine mafafitera. Sora regirinhi rakazangana nenzimbe.

Rori rerudzi rwe gonyeti. Rakatakura matanda akareba uye akaenzana kumashure kwaro kune miti mirefu refu mitete ine mashizha e girini. Huso hwe gonyeti huchena huine zve bhuruu.

Musikana akabata jira rine mavara akasiyana anosanganisira matsvuku, eyero, ebhuruu, pingi neegirinhi. Akabata muruoko rwerudyi. Akatarisa divi. Mumusoro make makarukwa madhiredzi. Akapfeka nguwo inosiya dumbu rake panze ine ruvara rutema nerwesirivha.

Matombo makuru uye akaturikidzana. Pamusoro pane rimwechete diki riri nechekuruboshwe .Munyasi mematombo mune muti mupfupi une mashizha egirinhi iwo uri mutete .Nechekurudyi kune imwe miti zvakare.

Pachikóro pane bhanga re ZB rakanyorwa kuti sevhisi senda. Munyasi mune varikufamba kuruboshwe akabereka bheke ritema. Vari kurudyi ane kepi tsvuku uye bhegi ritsvuku. Mota mbiri dzakamira pasi pemumango.

Imba yakavakwa pedo neimwe isati yapera, inechidziro chezvidhina chegireyi. Parutivi paruboshwe pane mota chena yakamiswa pamusoro pejecha. Uye parutivi kurudyi pane hembe yakayanikwa.

Varume vagere pakati pemavhiri emota akawanda, akaturikidzaniswa uye amwe akasungwa netambo tema. Iwo matema. Umwe akagara akaisa padivi chigubhu chedoro chebhurawuni chine muvharo webhuruu. Ari kurudyi akamira.

Mukati memba hamuna mudziyo. Mune matayira anopenya. Zuva riri kuoneka richipinda nepamafafitera. Machena, akapendwa nependi. Mudenga mune marodzi emaketeni.

Amai vakamira vakabata nharembozha muruoko rwavo rwerudyi vakavhara maziso avo. Mumusoro vakasunga dhuku. Vakapfeka nguwo yegirinhi kumusoro. Kumashure kwavo kune muti une mashizha egirinhi.

Chibage chine vana vakaenzana. Chakasvika, mashizha acho ndee girinhi. Chinoratidza kuti chakawana mvura yakakwana. Chine mitsara yakareba, imbiri chakaenzana.

Wadhiropu yakareba uye ichena. Inemitsara nemibato yakawanda yesirivha. Mberi kwayo kune magirazi maviri marefu ari matete. Yakagadzikwa pasi.

Mukomana arikusvetuka akabata bhora rebhasiketibhoo. Arikuriisa mumambure arimudenga akabatwa nesimbi yebhuruu inezvichena. Nechekuruboshwe kunegedhe rinemitsara mitema. Kunze kune muti wegirinhi. Pane akamutarira akapfeka hembe inezveraimu girini, mutema.

Amai vamire vakabata muchiuno. Vakapfeka hapuroni ine mitsara yekirimu nemichena. Mumusoro mavo mune ngowani uye vakapfeka hembe ichena kumusoro. Kumberi kune bhaketi rizere mapotato uye masaga emapotato embatatisi.

Vanhu vagere pamusika vamwe vakamira. Vari kutengesa zvinosanganisira girini pepa, maramani, hanyanisi nematimati. Amwe akagadzikwa mumakireti akavezwa uye mamwe epurasitiki. Vamwe vanotengesa mipunga yakagadzikwa pamakadhibhokisi. Mai vakapfeka ngowani itema.

Jecha jena rakaunganidzwa pamusoro pehuswa hwegirinhi. Rakakomberedzwa nezvidhinha zvesemende. Mberi kwaro kune tangi remvura rine ruvara rwegirinhi rakakura uye kuruboshwe kune hosipaipi yakarara pasi nechirugu chehuku mberi.

Vanhu vagere pamberi pechitoro cheFarmShop. Muzasi mune madzimai akawaridza misika inemichero nemiriwo inosanganisira derere, hanyanisi, matimati uye maranjisi. Kurudyi kune arikufamba akapfeka masiki pamuromo itema. Amai vakasunga dhuku jena uye vakatarira pasi.

Shiri yakamhara padanda rebhurawuni remuti wakatyoka. Ine nzara dzakareba dzinobaya mberi uye makumbo maviri. Manhenga ayo ndeebhurawuni akasangana nezvitema. Ine muswe wakareba nemuromo murefu. Maziso madiki.

Nyati ine ruvara rutema. Nyanga dzayo dzakagombama, imwe chete ndiyo iri kuoneka yekurudyi. Ine huso hutema uye maziso madiki nenduma pamusoro payo, mvere dzayo dzitema, dzakakura Kumashure kwayo kune sora rakaoma.